Murume akagara pachituro apfeka hanzu dzinoratidza kuti arikutengesa eyataimu uye arikutengesa mabhanana, maorenji maapuro. Pane murume akapfeka zvichena arikuratidza kuti arikutenga maranjisi. Kunewo misika yakadzitirwa nemapepa nemudhuri mirefu-refu inoratidza kuti mudhorobha.

Mukati mekamuri remba mune zvituro zvitema zvakaputirwa nemapepa. Zvituro izvi zvakatarisana netafura chena. Kunze nepafafitera kune maruva aneruvara rwegirini.

Huni pfupi dzakatemwa temwa dzakaiswa pajira dzvuku. Nechekurudyi kwejira iri kune bepa rine ruvara ruchena nebhuruu. Zvihuni izvi zvinoratidza kuti zvimwe zvacho ndezvekumudzi wemuti.